Noba yaga la be a kyɛ. Ba waa daba neŋ pɔgeba ba waa nasaalpeɛle. A noba na yɛrɛɛ kparre iru iruu; mine yɛrɛɛ kpar zɔgelɔ mine yɛre kpar peɛne mine vɔgelee zupilii kyɛ mine ba vɔgele zupili. Ba bee gbaŋkpale poɔ ka moɔ meŋ be a zieŋ Ka mine zeŋ kyɛ ka noba mine ara. Kyɛ ka kūū daka meŋ biŋ a be.

Vūū tontoŋ zie la ka noba a yɛre a pa o haa, yie poɔ ka yie a are ka lɔɛ a bebe ka nensaaba a meŋ a zeŋ k'o mine zɔɔ motori k'o mine meŋ are kyɛ pɛgele pɛgele ba baagiri a zie zaa, a su kpare tɛɛtɛɛ tɛɛtɛɛ.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

Tontonnema mine la beaa kyɛ ba bee yeŋe poɔ are dagoɔne seɛ la ka ba be ba maalɛɛ bomma mine naŋ waa zeere naŋ waa doɔre a eŋaa dangoɔne poɔ a bomma mine naŋ beeaa be na dɛre kaŋa be be teere mine meŋ bebe ba binee bomma mine naŋ be koli poɔ ane rɔba bilii bilii poɔ kyɛ ka ba baagyirre meŋ biŋ a teŋa kyɛ ka kaŋa yɛre kparesɔglaa kyɛ de o nu a te mare ne a dangoɔne ka kaŋa meŋ te kyule are.

Nobɔ mine zeŋɛɛ teŋɛ ka mine are saazu ba bee yeŋe poɔ kyɛ yɛre kparre iruŋiruŋ ka mine yɛre lɛre ba kɔkɔre ka mine de wagyɛrre le ba zurreŋ ka mine lie are a tori banaŋ naŋ zeŋ teŋɛ na kyɛ de ba nuure saazuŋ a kaara ba.

pɔge la zeŋ a kyɛ a pɔge zeŋɛɛ die poɔ. O zeŋɛɛ dakogo zu kyɛ ka kolpɔɔto biŋ o nimitɔɔreŋ. Ka salma kaŋa dɔgele a kolpɔɔte zuŋ. Orabare mine meŋ biŋee o nimtɔɔreŋ kyɛ ka o taa soɔ, sɔlee kaŋa o nuŋ, ka pelee kaŋa meŋ biŋ a o nugɔɔ seŋ.

Noba yaga la be a kyɛ, ba bee yeŋe poɔ, a noba na yarɛɛ kpare iri iruu, mine yɛrɛɛ kpare sɔglɔ, mine yɛrɛɛ kpare shirk, ka mine meŋ yɛre kpare doɔre, 'table' kaŋa biŋ lee be, ka a noba kyɔŋ fuolee, ka ba de ɔreba kaŋa dɔgle a 'table' zu kyɛ ka pɔge kaŋa de o nuu dɔgle a ɔreba zu kyɛ a daka kaŋa meŋ maale are, ka a 'table' kaŋa meŋ la te biŋ, ka ɔreba meŋ dɔgle o zu meŋ.

Dɔbɔ mine la meŋ be a zie ŋa ba be la paki poɔ moɔɛ mine naŋ waa veɛle ana bee aa zie ka ba de bonpilaa kaŋa tõɔ aa teŋɛ wa gaa kyɛ ka bomma mine meŋ te biŋ a be kaa nobɔ na vɔgle hɛlmɛnterre ka kaŋa taa daa o nuŋ ka mine kyure ka kaŋa gure dumo kyɛ ka ba maalaa zie kaŋa moɔɛ bare.

Tempaaloŋ noba la a kyɔɡekyɔɡe lai a kpeɛrɛ zaŋɡalaŋ kaŋ poɔ a tɛtɛ ba seɛmaa a wa di kyɛ ka bibile a arekɔɡe ba a yɛŋyɛŋɛɛ lɛ kaŋa ha taa laa ka a laa pɛɡele.

Yeng pʋɔ la a kyɛ ka bon are ka naasaaldɔɔ do ziŋ a bon zu kyɛ laabilii mine o nu pʋɔ.O de la mire le a bon nuureŋ kyɛ taa daa a eŋ o nugɔɔ pʋɔ. A dɔɔ vɔgle la zupil. Teɛ kaŋ arɛɛ be, kusipeɛle mine meŋ beebe kyɛ ka muɔ meŋ bebe.

Noba yaga be la a kyɛ. Die pʋɔ la ka ba be. Ba mine ziŋ la teŋe kyɛ ka ba mine are. Ba su la kparesɔglɔ, kparepeɛle, kpareziire kyɛ ka boma yagle nyigrɛ nyɛ vūū kyɛ ka dɔɔ kaŋ meŋ are taa bone na ba na maŋ de yele ne yɛllɛ ka a yire kyɛ haa o nuure kyɛ kaa bone be o nu pʋɔ.

Noba la be a zie ŋa ba waa dɔba ne pɔgeba ba yɛrɛɛ kpare sɔgla kyɛ ka mine yɛre kpare ulli ulli mine zeŋ la kogo zuŋ kyɛ ka kaŋa are tabole biŋ la ba niŋe kompeeta meŋ dogle la a tabole zu kapore mine dogle la a tabole zu kyɛ ka kaŋa are de o nuuri ayi zaa a leɛ popeɛloŋ.

Noba bayi la dɔɔ die pʋɔ. Ba de la kamira a eŋ o nimireŋ kyɛ ka kaŋ de o nu te teŋe kyɛ ka bon peɛle tɔɔ a teŋe wa ga. Bon sɔglaa kaŋ meŋ beebe kyɛ ka ba sɛge naŋbare naŋ waa dɔre kyɛ ka a mine waa peɛle a biŋ a teŋe ne a daŋkyini.

Dɔɔ ane o bibiiri la ziŋe kaa dɔɔ a ba saa doo gyogyoleŋgyo kyɛ eng nooti sɔŋlɔ kyɛ taa waayɛ kang yi a bon poɔ a kpe a waa nyɛ a vūū waayɛ na kyɛ ka kolee kang a biŋ kɔge kyɛ kaa biiri a mine are ka mine gbi dumo ka ba mine meŋ ziŋ -ziŋ.

Nensalba mine la be a kyɛ dɔba ne pɔgeba la ba bee gbangbale poɔ boma mine naŋ be a be la poolpelaa kaŋ la te are a be katapeelɛ mine meŋ be la a be lɔɛ mine meŋ bebe a are kyɛ ka a lɔɔre kaŋ naŋ waa doɔre ka o turaa a o nu kaŋ ka o do saa zuŋ.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

Pɔgesaraa la zeŋ a kyɛnaana, koɔbo boma la ka o biŋ biŋ a kɔge o kommie beebe, moŋgori beebe, aŋkaare beebe, paayɛ beebe, k'o de o roba pebile a wuo wuo a mine a yɛ pa pa a biŋ a kɔge o lomboe zaa a puori anaa nimisogɔ zaa.

Yeŋa poɔ meŋ la kyɛ ka lɔɛ p kaŋa meŋ are ka noba yaŋa meŋ are a lɔre niŋeŋ kyɛ kaa lɔre noɔri yuo a noba na yɛrɛɛ kpare iruŋ iruŋ muo yaŋa meŋ be la a zie kyɛ ka dɔɔ kaŋa ti o seɛŋ ka mine de ba nuuri eŋ ba kɔɛŋ ka kaŋ meŋ leɛ o nuuri su taa ate ne.

Bibiiri bayɔpoi la a zeŋ zeŋ boŋkaŋa ba naŋ maale a nyɛ dɛre taaboore ka ba do zeŋ a be poɔ ka bayi zeŋ ne ba woore ka bayi meŋ zeŋ ba woore ka bayi meŋ zeŋ yele ba yɛlɛ kyɛ ka nembonyenaa yoŋ te kyɛre k'o fãã kyɛ te zeŋ a teɛ o noɔre a pare baaraa seŋ.

Pɔgebɔ la bee aa kyɛ pɔɔ kpoŋ neŋ bibiire mine la ba are la sori zuŋ a bomma mine meŋ na bee a sori zu la lɔɛ mine la kyɔŋ taa a are be kyɛ kaa lɔɛ mine meŋ te are toore zaa lɔ zeɛ kaŋa meŋ te are moɔ poɔ a moɔɛ naŋ bee zie na waa vilaa lɛ teere mine la meŋ te are are be a nobɔ yɛrɛɛ kpare yeni.

Pɔgeba la be a kyɛ kaŋa zeŋ la kogo zuŋ kyɛ ka kaŋa kyuri ba be la die poɔ boma mine naŋ be a be la korepooto biŋee be ka boŋkaŋa dogle a korepooto zuŋ laare yaga yaga biŋ la be teere mine meŋ be la be.

Nobɔ gyamaa la bee aa kyɛ ba bee die poɔŋ ba yɛrɛɛ kpare iruŋ iruŋ kpare peɛɛli kpare zeere ane a taa mine eŋ la nimikyaane mine dɔɔɛɛ la ka mine kyure kyɛ ka mine meŋ are bon kaŋa binee ba nimitoore naŋ waa ŋa engine ka mine te a bon na are neŋ ka mine meŋ te zeŋ neŋ.

Poɔgebɔ la bee aa kyɛ ba bee die poɔ mine zeŋɛɛ la ka mine are a ba naŋ zeŋ gaŋgaare be la gbɛɛ kyaraaŋ kyɛ ka ba naŋ meŋ naŋ ara gaŋgarre mine meŋ bin ba nimitoore kyɛ ka ba de daare a teɛ saazuŋ are ne.

Pɔgeba la ziŋ a kyɛ a pɔgeba na de la wagyɛre leŋ nyɔg ne ba berɛ mine yɛrɛɛ boma ba kɔkɔɛ ka mine de a lɛre mine leŋ ne ba zuriŋ ka mine de mine eŋ ba nuuriŋ ane ba gbɛɛŋ kyɛ ka ba taa laare mine dɔgle ba gbɛɛŋ zuŋ ka mine leɛ de ba nuuri a ti ne ba taa na ka ba ziŋ ka kaŋa mine nyerɛɛ ba nyimɛ.

Pɔgeba ne dɔbɔ la be a kyɛ ba be la die poɔ ka boma mine naŋ be a die poɔ la kogri bebe table bebe kyɛ ka ba mɛ boŋkaŋa naŋ e table ka a noba zeŋ o nimitɔɔre a de ba computers a dogle a table zuŋ a de ma gama dogle a zeŋ be kyɛ de ba nuuri meŋ a dogle a computer zuŋ.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

Nobɔ be laa zie ŋa ba waa neŋ yaga yaga ba waa bibiire ne neŋbɛrɛ pɔgebɔ neŋ dɔbɔ ba bee teŋɛ poɔ a bomma mine naŋ bee aa zie la baagyirre la le biŋaa be wagyɛrre mine la ja ba de le le be derre meŋ la meŋ te araa be kõɔ la meŋ are toore zaa ka teere meŋ a be a be meŋ kyɛ ka laare meŋ biŋ be.

Noba yaga la be a kyɛ mine ziŋee tigŋɛ ka mine ziŋ kogo zuŋ kyɛ ka mine meŋ are ba yɛrɛɛ kpare eruŋ eruŋ ba mine vɔglɛɛ zupilli boma mine naŋ be a be ka teere yaga bebe deri meŋ bebe dakari mine meŋ are be kyɛ ka nie kaŋa kpɛ te are a daka poɔ.

Noba la be a kyɛ a noba na waa daba ne pɔgeba ba yɛrɛɛ kparre iruŋ iruŋ boma mine naŋ be a be la koŋtɛɛna kaŋa biŋee be daga kaŋa meŋ te are la be wogi lɛ ka Gaana felaaki mare o eŋɛ kyɛ ka sɛgrɛ sɔglɔ mine be be ba zeŋɛɛ die kaŋa noɔreŋ ka tabol ne kogri yaga meŋ biŋ a be ka noba zeŋ a zu.

Bibiire la bee a kyɛ ba be la teɛ kaŋa puliŋ are kyɛ ka bobiire mine do zeŋ a teɛ kyaraŋ a bie kaŋa taa buuta o nuŋ ba yɛrɛɛ kpare iruŋiruŋ teere mine la meŋ araa be kyɛvka moɔɛ mine meŋ ti be a zie.

Pɔɔbɔ la a tuuro saakonnoo a de waɡyɛ bonyeni a seɛ ŋmaa ba nyaa kyɛ naŋ tuo kaayaa meŋ ane talaperɛtere a ba zuri poɔ a kyɛnɛ a peɛlɛ yie mine.

Nobaa yaga la zeŋ ba waa pogeba naŋ zeŋ teŋɛ mine yɛrɛ kparzeere mine yɛrɛ kparpeɛle ka mine meŋ yɛre kparŋmonnɔŋmonɔ kyɛ ka ba eŋ boma mine orɔbareŋ ka mine de ba nuuri eŋ a boma poɔ a boma mine waa la kamaana mine waa bɛŋɛ ka mine meŋ waa simie meŋ.

Dɔbɔ neŋ pɔgebɔ la be a kyɛ babareɛɛ die dinoɔreŋ lɔɔre kaŋa la meŋ are a be ba yɛrɛɛ kpare iruŋ iruŋ ba mine eŋ la noose mak kyɛ ka mine ba eŋ a dɔɔ kaŋa kyuree la derre mine la meŋ la te araa be teere mine meŋ te ara moɔɛ mine la meŋ araa a peɛle ba.

Dɔba mine la be a kyɛ ba be la sori kaŋa zuŋ lɔ kpoŋ kaŋa la meŋ araa be ba bigee kuri kaŋa naŋ waa wogi ba vɔglɛɛ hɛlmɛɛtiri waayɛri yagayaga la biŋ a zie ka ba taa boma mine ba nuuriŋ a fe dɔglaa kuri pilaa me zuiŋ mine eŋ la ba boma mine ba nuuriŋ.

Nobɔ yaga ka zeŋ a kyɛ a nobɔ na zeŋ la yeŋe poɔ ba zeŋɛɛ teŋɛ lɛ ba yɛrɛɛ kpare iri iriŋ sore kaŋa la meŋ wa gaa moɔɛ meŋ be kaa zie die kaŋa la baŋ mɛ ka o meŋ te araa be a pɔge kaŋa arɛɛ ba nimitoore kyɛ teɛ ba nu kyɛ nyire o nyimɛ.

Pɔɔbɔ bata la ane dɔɔ a yi weɛ waana a pɔɔbɔ bata nyɛ zaa ba marɛɛ biiri kyɛ a bayi tuo boma kyɛ a ba bata soba eŋ la waɡyɛ o nu poɔ ona ba tuo boma kaŋa na meŋ na tuo ka o eŋ kataweɛ o nu poɔ kyɛ ka a dɔɔ meŋ tuo bɔtɔ ane boma.

Nensaaleba meŋ be la a zie ŋa ba are la kõɔ poɔ kaŋa mare la neɛ kyɛ ka kaŋa te are die kaŋaŋ dere mine meŋ la te are a be ka loɛ mine meŋ be a kõɔ poɔ are ka kogri mine meŋ te ane a boŋ yaga yaga.

Nobɔ yaga la be aa zie ŋa mine areɛɛ saazu ka mine zeŋ ka mine meŋ kyure bomma mine naŋ be aa zie la teere bebe derre meŋ are peɛɛlɛɛ be sagre mine la ka ba wuo a biŋ naŋ laŋe daare a biŋaa sugɔŋ ka nobɔ mine are a be ka dɔɔ kaŋa kyure kyɛ de bonkaŋa eŋ o nuŋ a de gaa peɛɛli ne a sagre ane a daare na.

Die poɔ la kyɛ boma mine naŋ biŋ a die poɔ la tabol kaŋa biŋ la be tabol lee kaŋa naŋ veɛlɛ meŋ biŋ la be kogri yaga biŋ la be kapiri mine la dɔgli a kogri zuŋ boŋkaŋa ba na maali biŋ ka ba maŋ boɔli ka waduro meŋ te are la a die seɛŋ kyɛ ka ba de gama mine dɔgli o poɔŋ.

Nobɔ yaga la be aa kyɛ ba yɛrɛɛ kpare iruŋ iruŋ mine yɛrɛɛ poliserre kparoo ba waa dɔbɔ neŋ pɔgebɔ ba bee yeŋe poɔ die kaŋa la meŋ te araa be tie kaŋ meŋ be laa zie moɔɛ mine la meŋ bebe lɔɔre kaŋa la meŋ bebe kyɛ ka ba nyoge pɔgɔ kaŋa nuure a waa ne a puoriŋ kyɛ de ba nuure meŋ a nyoge ne kure kaŋa a eŋnɛ a pɔgɔ nuuriŋ.

Pɔgebɔ la zeŋaa kyɛ a su kpare nimiyenaa a kyɛ pɛgerɛ ba nuuri a yiri ba mɛɛ la k'o villi kyɛ ka ba de moɔ a pilli ne a kyɛ wuo kɛkɛrɛɛ mɛrekɛtɛ a de a maŋ pɔge ne a die dendɔre noɔre kyɛ k'a kaayaa meŋ naŋ biŋ biŋ a yɔ kɔge ba ba lomboe poɔ.

Neŋyaga la meŋ bee aa kyɛ a noba na naŋ bee aa waa nasaa peɛlbɛ ba bee yeŋe poɔ a bomma mine naŋ bee aa zie na teere be laa zie flakerre bebe kyɛ ka nie kaŋ meŋ kpɛ zeŋ gbɛre sakire poɔ ka kaŋ meŋ be a puoriŋ a lie o nuure te a sakire kyɛ ka kaŋa meŋ taa bonkaŋa o nuŋ mine mareɛɛ baagirre ka mine taa baagyirre ba nuure.

Noba la zeŋ kɔɔte die poɔ neŋyaga ka ba zeŋ a lantaa kyɛ ka nembayi meŋ zeŋ ane ba teebol poɔ ka piipare bebe ka nembonyeni meŋ zeŋ a teebol kaŋ ka piipare bebe kyɛ k'a dakogi kaŋ zagelaa lɛ, kyɛ k'a sɛredire a pãã do te zeŋ a zitɔɔre tɔɔre naŋ pãã do gaŋ a ziiri zaa kyɛ ka polisi a are a ba kpakyaga poɔ ka neɛ zeŋ ane tab

Dɔɔ la zeŋ a kɔɔte die poɔ a ka kõɔ bonnyuurii biŋ ane gambɛrɛ kyɛ ka pɔge meŋ do te zeŋ a zie kaŋ ka kɔmpiita biŋ kɔgoo ka kaŋ meŋ are a do are a tabol zu a zɛge nu tɔgele kaŋ naŋ su kpare pelaa kyɛ ka porisi a meŋ gaa are ne taayɛ a kɔɔte die poɔ.

Neŋ yaga la be a kyɛ ba bee yeŋe poɔ derre are peɛɛle laa be ambrala meŋ be laa zie nie kaŋ tuo la flaawarre mine kyɛbseɛ wagyɛ peɛɛlaa ka mine meŋ te zeŋ kogre zuŋ kyɛvka dakarre mine biŋ ba nimitooreŋ ka kog yoge kaŋa biŋ ba kpakyagaŋ ka mine teɛ ba nu ka mine meŋ taa daare ba nuuriŋ.

Noba la be a kyɛ, a noba waa dɔba naŋ be a kyɛ na, ba yɛrɛ kpare doɔre, ba yɛrɛ kpare sɔglɔ, kpare ziiri meŋ bebe, lɔɛ meŋ be la a sori zu a are, kyɛ ka a noba mine de ba nuuri a ti boɔre bɔtɔ kaŋa a are ne.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

Hūū tontoneba la a zie nyɛ poɔ a are are, a zeŋ zeŋ, ka bamine zeŋ a sola panɛl zuriŋ a kyɛ tonɔ a ba hūū tomɔ, ba zaa kpɛlɛm bayi la zeŋ ka kaŋ meŋ go ane o tɔsoba tonɔ kyɛ ka nyɛ meŋ go are o yoŋ tɛgɛ ka bayi meŋ a are a muulo kaara.

Noba yaga la be a kyɛ a be yeŋeŋ poɔ boma mine naŋ be a be la tere bebe are kyɛ ka a pilaawuudi ba naŋ maa k'o waa saglaa a meŋ bebe tiili are ka ba sɛge sɛgre peɛle a eŋ be kyɛ ka dɔɔ kaŋa kyuri a de o nu dogli a bon zuŋ kyɛ taa gane kaŋa o nuŋ ka biirimine meŋ zeŋ kogri zuŋ kyɛ taa sileeti ba nuŋ.

Nona yaga la be a kyɛ a noba na mine waa dɔba ne pɔgeba ba yɛrɛɛ kpare eruŋ eruŋ mine ziŋee tigɛ ka mine are sazuiŋ ba be la koɔ noɔriŋ kyɛ biŋ rɔbari ba seŋ kaŋa te la a dɔba a taa boma mine naŋ be a rɔba poɔ la waa la zoma ka mine me kpɛ ziŋ boŋkaŋa poɔ.

Naasaal peɛɛlbɛ la meŋ bee aa kyɛ ba be la die poɔ tabol yaga yaga biŋ la be ka kɔmpiutarre yaga yaga meŋ dɔglaa tabol zuŋ ka rɔbarre mine meŋ biŋ a nie kaŋa ire araa la kyɛ taa bonkaŋa o nuŋ kyɛ ka mine meŋ ire a kyure a mine naŋ zeŋ ba de la ba nuure dɔgle a kɔmpiutarre zuŋ kyɛ ka flaawarre mine meŋ te biŋ ka kyaanaa kaŋa meŋ te araa be.

Noba yaga la meŋ be a kyɛ a noba na waa bibiiri ne niŋbɛrɛ neɛkaŋ bebe a mare baage ba be la yaga poɔŋ bamine ba yɛre bashers kaŋa te do arɛɛ boŋ kaŋa zuŋ kyɛ ka de boma mine a kpaa mare daa poɔŋ kyɛ ka pɔge kaŋa meŋ ti bibilee nuuriŋ bie kaŋa haao noɔre yɛrɛɛ kpare kyɔŋ iruŋ.

Benkɔɔrɔkɔɔrɔ asedɛn deme naŋ nyɛ sori poɔ gbɛŋmɛ benkɔɔrɔlɔɔrɔ ka nensaaba kɔɔre ka bomo ŋmore ka ba gboŋ a kyɛ poɔŋ kyɛ ba yi te ŋmaa baŋgolɔ puoreŋ ka teeri a be a be poɔŋ.

Bondi iri-eruu eruu la be kyɛ, a bondirii na be na piletili poɔ, a bondirii ana na mine la, gyɛl be be, albasa be be, taaleɛ be be, bɔɔdekyeene be be ane a taa gyɛmaa naŋ be a pileti poɔ. 13423

Nobɔ la be a zie ŋa ba be la moɔ poɔ bomma mine naŋ bee aa be la pool kaŋa areɛɛ be teere mine bebe kaa nobɔ mine a de daare tēɛ saazuŋ kyɛ te bonkaŋa naŋ taa gbɛɛ anaare ka o do saazuŋ kyɛ ka ba te o gbɛɛ zie na a taa.

Neŋbɛrɛ mine la be a zie ŋa ba be la yeŋe poɔ teere be laa zie lɔɛ meŋ te arɛɛ be a neŋsalba yɛrɛɛ kparesɔglɔ ka mine yɛre kparedoɔre a nobɔ mine tuo la bonkaŋa bon na ba naŋ tuo o waa nyɛ kūū daga kyɛ ka mine meŋ ba taa bonzaa ba nuuriŋ.

Bibiire la zeŋ a kyɛ ba zeŋɛɛ die poɔ bomma mine naŋ be aa be la tabol kaŋa bebe ka ba zeŋ kyɛ de ba nuure a dɔgle be gama dɔgle laa tabol zuŋ bondeɛne mine dɔgle laa tabol zuŋ baagi kaŋa la meŋ yagle a tabol zuŋ kyɛ ka neɛ kaŋ meŋ zeŋ a gbɛre sakire kaŋa poɔ kyɛ meŋ de o nuure dɔgle a tabol zuo kyɛ ka flaawarre mine meŋ te bin toore zaa.

Dɔbɔ mine la meŋ zeŋ a kyɛ mine zeŋɛɛ kogi zuŋ ka kaŋa are ba puoriŋ ba bee yeŋe poɔ kyɛ ka mɔ veɛle veɛle mine meŋ be be ka flaawarre mine meŋ be aa be ba binee gangarre ba nimitooreŋ kyɛ de daare mine a dɔgle a gangarre zuŋ ka kaŋa taa kure kaŋa o nuŋ kyɛ taa a kure kaŋa meŋ a de dɔgle o tɔ na zuŋ kyɛ ka ambrala meŋ ba araa be.

Die poɔ la kyɛ bomma mine naŋ bee aa die poɔ la tabol binee a die kpakyagaŋ bomma mine naŋ dɔglaa tabol zu la plete dɔglɛɛ be kapu kaŋa neŋ flaawarre dɔglɛɛ be koge kaŋa la meŋ biŋ a ziire mineŋ kyɛ kaa kogro mine meŋ bin a die poɔ ka kapurre mine dɔɔle kyɛ ka flaawarre meŋ biŋ biŋ ziire yaga.

Nasaalpeɛle la be a kyɛ ba be la yeŋe poɔ teere be la a zie lɔɛ meŋ te be l,a be a noba mine vɔglɛɛ zupile mine taaɛ pepari ba nuuriŋneɛ kaŋa arɛɛ ba nimitɔɔre kyɛ ka neɛ zaa maŋ teɛ o nu a turi zie na a neɛ na soba naŋ are kyɛ k,a neɛ na soba naŋ are k,o de o nu a ti neɛ kaŋa meŋ nuŋ.

Pɔgeba la zeŋ a kyɛ a pɔgeba mine zeŋ la kogi zuŋ boma yaga be la a zieŋ konteena kaŋa arɛɛ be ka boŋkaŋa dogle o zuŋ urabare meŋ biŋee be ka uraba kaŋa poɔ ka bompeɛle mine be be kapore meŋ biŋee be a kapore mine be la a laa poɔ bukote meŋ bebe ka pɔge ka iri a kapore kaŋa eŋ o nuŋ ka kaŋa meŋ iri a kapo kaŋa eŋ o nuŋ ka kaŋa meŋ taa kapore ayi zeŋ ne kyɛ ka a pɔge kaŋa teɛ o zu.

Pɔgɔ la dɔɔ a kyɛ o bee yeŋe poɔ teere mine be laa be flaawarre mine bebe a bomma mine meŋ naŋ bebe la ngmaane mine meŋ be laa be ka mine do araa o gbɛre zuŋ kyɛ ka kaŋa meŋ do are o nu zuŋ koo de o nu tēɛ a ko a mine na ka mine meŋ yi te dɔɔ dɔɔ ka kaŋa meŋ te are koo zuure do saazuŋ ka o are ne.

Bibiire la beaa kyɛ ba be la pake poɔ bomma mine naŋ bee a pake poɔ la moɔɛ bebe pool peɛɛli mine meŋ te ba araa be derre yaga yaga la meŋ te are toore zaa ka moɔɛ meŋ beaa zieŋ kyɛ ka teere meŋ are a be meŋ ba mine yɛrɛɛ kpare iruŋiruŋ kyɛ kaa bie kaŋa meŋ tēɛ o gbɛre bɔl la meŋ be saazu are koo teɛ o gbɛre koo do a saazu ka nuure kaŋa gaa a puore.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

Noba yaga la be a kyɛ, ba bee moɔ poɔ mine kyollee la ka mine are, mine te bee tɔɔre zaa, mine deɛ talaare le ba zureŋ, ka mine de 'umbrella' a pɔge ba zu.

A noba mine la meŋ la bee aa kyɛ be bee yeŋe poɔ ba zeŋ la kogre zuŋ kyɛ kaa kaŋa kyure kaŋa meŋ dɔɔɛɛ la a bomma mine naŋ bee aa be la moɔɛ mine naŋ waa mɔ kuuone ana la bebe gaŋgarre mine meŋ biŋ la ba nimitooreŋ kyɛ ka kaŋa zaa maŋ zeŋ o nu a zeŋ neŋ.

MUO poɔ meŋ la kyɛ ka lɔɛ are are a be ka nasaali peɛli mine kpɛ ziŋ a lɔɔri poɔ ka kaŋ te ziŋ a lɔɔri nigeŋ ka teere yaga yaga be a zie muoɛ meŋ bebe kyɛ ka wɔɔ kaŋa meŋ are peɛli a lɔɔri na.

Pɔgeba la be a kyɛ a pɔgeba na ba bee yeŋe poɔ mine eŋɛɛ nɔɔteɛ mine ba eŋ nɔɔteɛ ba yɛrɛɛ kpariruŋiruŋ kyɛ ka ba ka mine tuo talkpoŋ kyɛ ka mine meŋ are kyɛ de o nu a ti o seɛŋ a banna naŋ tuo a boma na kaŋa taa la orɔba kaŋa naŋ waa doɔre o nuŋ.

Sokpong zu la a kyɛ. Boma mine naŋ be a la ;lɔɛ beebe ka a mine waa pelaa, kaa mine waa sɔglɔ kyɛ ka mine waa ziire. Tiire meŋ arɛɛ la kyɛ ka deri meŋ te are tɔɔre zaa kyɛ ka ba ba kuree meŋ ka a are. Bootu biŋ la a sokpong zu kyɛ ka pooli meŋ ba are. Tɔrɔfig laate meŋ la ba are.

Noba yaga la be a kyɛ ba be la die poɔŋ boma mine naŋ be a be la tabol yaga yaga be la a be naŋ biŋ ba nimitɔɔreŋ mine marɛɛ baagere ka mine meŋ de baagere dɔglaa tabol zuŋ kamine meŋ de gama dɔglaa tabol zuŋ mine vɔgle la zupili mine ba vɔgle zupili ba waa daba ne pɔgeba ba waa nenbɛrɛ ne bibiiri.

Noba mine la be a kyɛ, a noba na waa la buune tontonneba, kpare mine ba naŋ yɛre ba fɔle la zupil ziiri, lɔɔre kaŋa meŋ naŋ te are be, ka noba mine do te are o zuŋ, mɔ veɛle veɛle meŋ te be a be, ka teere mine meŋ te are, fiilaaware mine meŋ be la a be.

Noba la be a kyɛ a noba na ba mine tuo la boma ka mine meŋ mare baakiri mine meŋ ba taa bonzaa ba be la sori zuŋ kaŋa do zeŋ la baasikil zuŋ ka boma mine dogle a baasikil zuŋ kyɛ ka o yɛre kparre sɔglaa de boŋ sɔglaa kaŋa a le ne o zuŋ.

Pɔgeba la be a kyɛ ba be la weɛ poɔ mɔɛ mine be la a zieŋ teere mine la meŋ te are ba yɛrɛɛ kparezeere kparedoɔre kparepeɛle kyɛ ka mine mare bibiiri ba puoriŋ ka mine taa kue kyɛ ka mine meŋ a taa daare are neŋ.

Bibiiri la be a kye ba bee yeŋɛ poɔ ba arɛɛ die kaŋa dendɔɔreŋ a bibiiri na sɛ la wagyɛre iruu iruu ka mine le duukore ba zuiŋ a teŋɛ waa veɛlɛ lɛ kyɛ ka ba de wagyɛre mine a le mare a daŋkoɔne naŋ waa zeere doɔre ane vaare.

Noba yaga la be a kyɛ, ba zeŋa sokpoŋ noɔre, lɔɛ mine be la a sokpɛŋ zuŋ a noba na naŋ zeŋ ba mine taayɛ bibiiri ka ba zeŋ ba gbeɛ zuŋ ka mine taa orɔbaare ane baagyere a biŋ ba seɛŋ kyɛ ka mine meŋ taa boma mine ba nu ka noba mine meŋ zo moto a are ne a be kyɛ ka mine are a sokpɛŋ noɔre.

Noba gyamaa la be a kyɛ ba arɛɛ yeŋe poɔ boma mine naŋ be a zie na la kuuri kaŋa la te biŋ be ba tuge bogi kaŋa naŋ waa wogi a teŋe poɔ lɔɛ mine meŋ la te are kyɛ ka a noba mine naŋ be a bog poɔ a guun are ka mine yɛre bonpeɛle a maŋ poge ba zu te baare a gbɛɛ kyɛ ka ba de bon daga peɛlaa kaŋa a dɔgle a bogi noɔreŋ.

Pɔgebɔ neŋ dɔbɔ la bee aa kyɛ ba be la gbaŋgbale poɔ bomma mine naŋ bee aa be la tabol kaŋa binee be ka bonsɔglaa kaŋa kpɛ be o puliŋ ba ba la kuee mine naŋ waa vaare kaa araa be teere yaga yaga areɛɛ be de Kpoŋ kaŋa la meŋ te araa be kyɛ kaa nobɔ mine zeŋ teŋɛ ka mine are ba yɛrɛɛ kparre iruŋ iruŋ.

Sori zu la kyɛ lɔɛ yaga yagala be a sori zuŋ ane noba yaga yaga a noba mine yɛrɛɛ kparpeɛle kparzeere kparsɔglɔ mine vɔglɛɛ zupilli a lɔɛ meŋ mine waaɛ peɛle ka mine waa zeere ka mine waa doɔre kyɛ ka deri meŋ te are be a deri na meŋ waa deri bɛrɛ bɛrɛ ba naŋ mɛ sugli taa yaga yaga lɛ.

Nobɔ yaga la be aa zie ŋa ba bee yeŋe poɔ kyɛ ba are peɛɛl la daare mine ba naŋ kpaare a dɔgle taa vūūne kpɛ be la a daare na banaŋ kaare poɔŋ naao kaŋa meŋ be laa be a naao na waa sɔglaa ka a nobɔ mine naŋ be a be ba vɔglɛɛ zupile mine yɛrɛɛ kparezeere mine yɛre kparesɔglɔ kyɛ ka moɔɛ meŋ be a zie meŋ.

Neŋsaalba la kyɛ ba be la so kpoŋ zuŋ mine zeŋ la kogre zuŋ ka mine are ka mine meŋ te lɔɔre naŋ a be a sore zuŋ a waa lɔ pilaa a meŋ are neŋ ka mine meŋ taa kamira mine binbin kaa ara kyɛ ka ba te le wagyɛ kaŋ naŋ waa wagyɛ vaare ka o meŋ te araa danguoɔneŋ ka nobɔ mine yaga zie zaa te a bomma na are neŋ kyɛ ka bomma mine meŋ biŋ a sore zuŋ.

Bibilii bata la are a zie nyɛ. Ba e la naasaalbiire are kyɛ ka filaaware mine be a ba niŋeŋ are kyɛ ka ba pɛgle boma ba nuure pʋɔ ka a yi taa.

Noba yaga la be a kyɛ ba be la karenderi poɔ a tona toma a boma mine naŋ be a be la daŋkyini sɔglaa kaŋa la mare a daŋkyini zuŋ ka ba sɛge sɛgre peɛle a eŋ o zuŋ uraba kaŋa biŋee be kuree mine meŋ biŋee be ka noba de banuuri a kue mine a te dogli a kuri tɔ na zuŋ tabul meŋ be be ka kogri meŋ biŋ ka noba zeŋ kyɛ de ba nuuri dogli a kogri zu.

Noba la be a kyɛ a noba na waa dɔbɔ ba be la kõɔ poɔ naŋ e sokpoŋ zuŋ derre mine la te araa be teere minebbla meŋ te araa be a noba na yɛrɛɛ kpare iruŋiruŋ kyɛ ka kaŋa taa bɔɔle o nuŋ ka mine meŋ lie de o nu a teɛ o seɛ are ne.

Pɔgesaraa kaŋa la do zeŋ baŋgolozu poɔ a taa o kɔmpiita a zeŋ sɛgerɛ ne yɛlɛ kyɛ ka kolee a biŋ kɔge o, a sobiri da sigi be la a teŋɛ poɔ ka lɔɛ ata naŋ a meŋ zoro a teŋɛ poɔ a be k'o da zeŋ la k'a kɔge a yiri kyaane naŋ da bebe k'o zeŋ dakogi zu poɔ a tona a o kɔmpiita toma.

Salema tontonema la a be a salema zie ka ba mansimo a yɛ gyɛre gyɛre k'a do saa ka ba tonɔ anaa ba mansimo ka ba nyɔge a taa ka bamine a taara kyɛ ka bamine kaŋa meŋ su kpare zeɛ a yi te kɔge a mansin zeɛ kaŋ naŋ are a peɛloo.

Bibiiri la be a kyɛ. Ba be la lkõɔ noɔreŋ. Mine dɔɔɛ la ka mine kyuri. Abibiiri na , mine yɛrɛɛ kpare doɔre, mine yɛre kpare sɔgelɔ naŋ taa zupile kyɛ ka kaŋa meŋ vɔgele zupili meŋ ba de la orɔbare a tuo kõɔ poɔ.

Dɔɔ ziŋɛɛ la a pɛgle kɔmpiita ka a kɔmpiita e sɔglaa. A dɔɔ kpuree waa la sɔglaa kyɛ ka o lɔɔteɛ meŋ waa dɔre. kyɛ ka o ziŋ bonŋdɔɔre zu. Siŋkããfa ane sola meŋ biŋ la a be.

Nobɔ la a ŋmaa a gɔlle a ba e la pɔgebɔ yoŋ tɛge a banii a ŋmaa gɔlle sola panɛl naŋ maŋ terɛ vūū a yiri poɔ ba deɛ kuree a maale ne a pãã de a sola panɛl boma a pãã de dɔgele a zu.

Nembɛrɛ la a deɛ kpɛ paale pɔgesarebilii nambapoɔrɔ ane a dɔbɔ kpɛ be mane gbori poɔ ka a ziiri mine ka maale maaroŋ k'o kyaare ba ŋmenaa ba ŋmeɛrɛ ba kyɛ ka ba be kõɔ poɔŋ a kyɛ a mɔnɔ a gbori a gɛrɛ.

Nensalba mine be la a zie ŋa ba zɔŋ la saakere naŋ waa yaga lɛ a be a sokpoŋ zuŋ ba hɔglɛɛ hɛlemɛntere ba yɛre la kpare iruŋ iruŋ boma mine naŋ meŋ la be a be la mɔɛ mine la te are a be suu mine la te are a be filawari mine meŋ te be la a be.

Dɔɔ la zeŋ a kyɛ o zeŋɛɛ die poɔ o zeŋɛɛ kogo zuŋ kyɛ ka kapure be a kogo zu meŋ bomma mine naŋ meŋ la be a die poɔ la tabol lee kaŋa bebe ka o de o gbɛre dɔgle a tabol zuŋ kyɛ taa kuree kaŋa o naŋ maŋ de biŋ o seɛŋ kyɛ de bonkaŋa meŋ eŋ ba naŋ boɔlɔ remoote a eŋ o nuŋ kyɛ zeŋ kyɛ kaa teevi meŋ maraa a dankyini zuŋ.

Dakogi zomɔ zomɔ la ka ba biŋ biŋaa kyɛnaana a kyaare ka bone sɛɛkili meŋ be a sonsooleŋ waa nyɛ dakogi a nyɛ a teebol meŋ kyɛ ka ba yuo kabɔɔte meŋ bare a lombori kaŋ k'a boma kpɛ te be a be poɔ.

Noba la be a zie ŋaŋ ba be la ba die noɔreŋ a die ŋa waaɛ mɔe die na kaŋa mine are tiili la a die ka mine zeŋ a die dennoɔreŋ kyɛ ka ka meŋ are a die lɔmboreŋ kaŋa żeŋ la a die denoɔre meŋɛ kyɛ ka bie kaŋa dɔgle o gbɛɛ zuŋ.

Kɔɔtu die poɔ la kyɛ ka nobɔ mine te zeŋ mine ba zeŋɛɛ kogo zuŋ ka mine are kaŋa ara la kyɛ de bonkaŋ teɛ ba yɛrɛɛ kparesɔglɔ ka mine yɛre kparepeɛɛli ka mine meŋ yɛre kparezeere kaŋa zaa maŋ taa tabol o niŋeŋ kɔmpiutarre mine dɔgle laa tabol zuŋ kyɛ ka nie kaŋ mine meŋ ire are ba nimitoore.

Pɔge la ziŋ a kyɛ. Die pʋɔ la ka o ziŋ. Boma yaga yaga be la a die pʋɔ.A boma mine e la laare naŋ dɔgle a saazuiŋ kyɛ ka ɔrɔbare meŋ dɔgle kyɛ ka a mine biŋ o sien. Laare meŋ biŋee la kyɛ ka siliŋdare meŋ biŋ ka o de laa dɔgle a siliŋda zu.

Bibiire la be aa kyɛ ba de la noosemak page ba nɔɛ ba bee yeŋe poɔ kaŋa de la o nu ka kaŋa meŋ zegoo nu fèèlɛ ka kaŋa de bɔɔle eŋ o nuŋ a are neŋ.

Neŋ bɛrɛ la be a kyɛ ba bee yeŋe poɔ kyɛ ka ba taa namaar bin be a nobɔ mine zeŋ la kogo zuŋ ka mibe eŋ nimikyaanaa dɔɔ kaŋa naŋ zeŋaa kogo zuŋ o eŋɛɛ bomma yaga yaga lɛ o nuuriŋ kyɛ taa naazuure o nuŋ meŋ kyɛ de bonkaŋa meŋ a pɔge o zu kyɛ yɛre mine o kɔkɔreŋ kyɛ seɛ wagyɛ.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

Nobɔ la be die poɔ a kyɛ tabol kaŋa biŋ la ba nimisugɔŋ ka kaŋa iri a te a tabol a are neŋ kaŋa meŋ teɛ la o nu a are neŋ ka kaŋa meŋ de bonkaŋa eŋ o nu duruŋ a meŋ are neŋ kyɛ ka kɔmpiutarre dɔgle a tabol zuŋ gama meŋ dɔgle laa tabol zuŋ aneŋ a taa yaga.

Noba la be a kyɛ ba be la sokpoŋ zuŋ a boma mine naŋ be a sokpoŋ zuŋ la die kaŋa are be ka lɔr kaŋa meŋ arɛɛ be ka baa meŋ dɔɔ a be ka noba mine do ziŋ a lɔr zuŋ kyɛ taa bilɛɛ kaŋa o nu o gbɛɛŋ kyɛ kaa dɔɔ meŋ dɛle a lɔɔri.

Pɔgeba la a wa lantaa a su ba saaŋkoŋ parɛɛ boma ka a pɔgekpoŋ ŋa a leŋ leŋ a onaŋ meŋ naŋ leŋ o zu ka o kyeŋ pimpim kyɛ ka banaŋ meŋ zeŋ zeŋ ka a mine meŋ are are a dendeŋ ka mine meŋ kyɛnɛ gbɛkpala ka ba kyɛnɛ ba ba eŋ nɔɔteɛ.

Die poɔ la kyɛ ,ka ba biŋ koge veɛli veɛli mine a kogro na waa sɔglɔ kyɛ ka boma mine meŋ te mare a daŋkyeni niŋsaalba eŋfuoni ane boma mine eŋfuoni naŋ be a be kyɛ ka ba meŋ te biŋ boma mine bare ka boma mine boŋ zēēre a te Mari o poɔŋ.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

Pɔgesare la be a kyɛ ba be la yeŋe poɔ ba yɛrɛɛ kpareiruŋ iruŋ naŋ waa veɛle lɛ pɔgesare ŋa ba mine waa wogri ka mine waa ŋmaara die kaŋa la te are a be teɛ kaŋ la meŋ te are a be filawari mine meŋ be la a be.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

Noba yaga la be a kyɛ ba bee yeŋ poɔ boma mine naŋ be a be la dere are peɛle la be teere are peɛle la be ba biŋee tabol kaŋa ka boŋkaŋa a dogle a be a tabol waaayi a kaŋa meŋ taa la a boŋ noba yɛre la kparrepeɛle naŋ yi ba zu te baare ba gbɛɛ kyɛ eŋ noosi maki.

Noba la deɛ zeŋ neŋyaga a gɔlle teebol ka ba zaa su kpare peɛle kyɛ ka a dɔɔ na zu naŋ e sɔgelaa k'o taa boŋkaŋa a de o nu dɔgele a tabol zu ka ba haa kaara kyɛ ka boma mine meŋ dɔgele a tabol zu poɔ.

Pɔgebɔ la be a kyɛ sori zuŋ la ka ba bee a pɔge na yɛrɛɛɛ kpare eruŋ eruŋ kyɛ ba zaa marɛɛ biiri kaŋa tuo la rɔba ka bayi meŋ tuo bɔtɔri boma naŋ be o poɔŋ kyɛ ka kaŋ meŋ taa amborɔla o nuŋ.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

Noba yaga la be a kyɛ ba bee die poɔŋ mine zeŋɛɛ teŋɛ ka mine meŋ are a banaŋ naŋ are mine taaɛ bibiiri ba eŋɛ kyɛ mine meŋ ba taa bibiiri ba yɛrɛ kpar iruŋ iruŋ kparzeere, kparpeɛle ane a taa na table kaŋa meŋ biŋ la a noba mine niŋeŋ k,a noba bayi mine de ba nuuri dɔgle gama meŋ dɔgle la a table zuŋ kyɛ ka noba pãã are a table nimitɔɔre.

Yeŋe poɔ la kyɛ. Ka noba yaga be a beŋ. A niba na waaɛ nembɛrɛ ne bibiiri. Mine dɔɔɛ la, ka mine zeŋ, kyɛ ka mine meŋ are. kyɛ ka boŋkaŋa meŋ biŋ ba nimitɔɔre ka dɔ2 kaŋa naŋ zeŋ ka o de bompeɛlaa tori a bone na. kyɛ ka uroba lee kaŋa meŋ biŋ a tori a be. Ka mine ti ba seɛŋ. Kaŋa de la bi… bil… bibile eŋo seɛŋ kyɛ ka kaŋa meŋ ti o tooriŋ.

Yeŋe poɔ la kyɛ bomma mine naŋ be aa yeŋe poɔ la yire arɛɛ be a yiri na taa derre awola teere meŋ areɛɛ be aŋkorɔ kaŋa meŋ te areɛɛ a die seɛŋ a teere mine waa wogre ka mine waa ngmaara bɔɔde teere mine la meŋ te are a puoriŋ.

Sokpoŋ zu la ka lɔ kpoŋ kaŋa araa sobiri zuŋ ka nobɔ yaga yaga lɛ aneŋ bomma yaga yaga rɔbarre, bɔtɔrre a meŋ be a lɔɔre poɔ daare mine meŋ be laa lɔɔre poɔ ka ba de miire leŋ kyɛ ka nie kaŋa do are a lɔɔre tokoriŋ teere mine meŋ be la a be ka waayarre mine meŋ be a saazuŋ dɔgle daare zuŋ wa gaa.

Noba la meŋ be a zie ŋa mine tuoe boma naŋ waa boɔra ka boma be a poɔŋ kyɛ ka mine meŋ are ba arɛɛ yiri poɔ deri ayi mine la meŋ te are kaŋa waa la moɔ die ka moɔɛ mine meŋ tiili a die kaŋaŋ sakere kaŋa la meŋ tiili are daare mine la ka ba meŋ te biŋ be kamaana la mrŋ are a be.

Sore zu la kyɛ bomma mine naŋ bee aa sore zu la moɔɛ bebe teere bebe dunne mine meŋ arɛɛ be lɔɔre kaŋa meŋ are laa sore zu kyɛ ka dunne mine ayi mine ara a sore zuŋ a araa lɔɔre nimitoore be.

Sokpoŋ zu la kyɛ, a sokponne waa la ayi, kaŋa be a nuduloŋ sɛŋ ka kaŋa be a nugɔɔ sɛŋ, kyɛ lɔɛ be la a zaa zu a are, kyɛ a ba ayi kpakyaŋɛ, ka lɔɛ mine meŋ are are a be, kɔbare mine binnee be kue mine binnee be, daare mine meŋ binnee a sokpoŋ zuŋ.

Nembɛrɛ la zeŋ a kyɛ bamine zeŋ la kogo zuŋ kyɛ ka mine are mine vɔglɛɛ zupile ka yɛre la dagakparre mine yɛre la kparre peɛle ka mine yɛre kparre sɔglɔ bamine zeŋ la kyɛ ka baa meŋ zeŋ ba kpakyagaŋ kyɛ ka kaŋa de o nu teɛ o noɔreŋ kaŋa meŋ de o nu a dogle a baa zuŋ kyɛ ka mine meŋ zeŋ ka o nuuri dogle a kogo zuŋ.

Noba yaga la bee aa kyɛ ba be la die poɔ mine zeŋɛɛ teŋɛ kyɛ ka mine are saazuŋ mine taa la kamira a de eŋ ba nimieŋ ka mine taa kamira are neŋ kyɛ ka mine meŋ a te a kamira are neŋ a ba naŋ naŋ zeŋ kaŋa taa gane o nuŋ kyɛ taa magdalee a de dɔgle a gane zu a zeŋ ne tabol meŋ be la be ba naŋ zeŋ.

Nasal peɛle la be a kyɛ ba bee die poɔŋ boma mine naŋ be a die poɔ tabol kpoŋ kaŋa biŋe be rɔbare biŋe be supika kaŋa meŋ bebe kyɛ ka ba gama mine meŋ dɔgle zuiŋ ba yɛrɛɛ kpare peɛle kyɛ eŋ boma mine a pɔg ba nuuriŋ kyɛ ka ba zaa meŋ la eŋ nimikyaana.

Dɔɔ kaŋa la are a kyɛ a taa booti kyɛ su a lɔŋ kparoo ŋa kaŋa a are boma mine ba naŋ sɛle a de daare ba ba le le ka kaŋ meŋ kpɛ are amine poɔ kyɛ ba haa zupile waa nyɛ a vaare na ka dɔɔ kaŋ zeŋ torata zu kyɛ ka boŋkaŋa bilimbiliŋ a be a torata puori poɔ.

Naasaal peɛɛli la be aa kyɛ ba bee sokpoŋ zuŋ mine taa flakerre teere mine meŋ be laa be derre mine meŋ be laa be kyɛ ka flaawarre mine meŋ be aa sore noɔreŋ ba yɛrɛɛ kpare iruŋiruŋ ba mine de ba nuure saazuŋ kyɛ ka mine de a flakerre ba naŋ taa a tēɛ saazuŋ.

Noba la a seɛrɛ bawaa ba leŋee pemperemɛ kyɛ leŋ kyeemɛ meŋ, gbɛ-kpala ka ba zaa taa kyɛ ka gyile a meŋ biŋ kyɛ ka bamine meŋ zeŋ a peɛle a yiri a teɛ maaroŋ poɔ ba be l'a teɛ maaroŋ poɔ a ŋmeɛrɛ a boŋŋmeɛre ka ba seɛrɛ.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

Noba yaga la arɛɛ kyɛ. Ba arɛɛ moɔ poɔ. Teere be laa be, mɔɛ bebe, kuruu kaŋa meŋ biŋe be. Kyɛ ka ba are boŋkaŋa niŋe te naŋ maŋ boɔlɔ soola panal, bone na naŋ maŋ tere fenteldigilia derɛ ŋmenaa kyɛ kaa noba mine yɛre kpare-iri iruŋ a yɛre lɛre mine ba nuuriŋ, ba kɔkɔrɛɛŋ ane ba gbɛɛ kyɛ ka kaŋa zaa maŋ ti o tɔ nuŋ taa.

Dɔbɔ bayi la be a kyɛnaana poɔ a su a lɔŋ kpare kyɛ vɔgele zupili peɛle a vūū boma la ka ba biŋ a kyɛ vūū kpaŋkpalima la ka ba biŋ a kyɛnaana poɔ a tonɔ ne a vūū toma a vūū waayare a teɛ la kaŋ seɛ kyɛ k'o hama bee bonnyɛ a be a o kparoo gyebɛ poɔ kyɛ ka ba de taaboɔ a kpaare a eŋaa vūū kpaŋkpalima

Peturo daao zie la kyԑ. Ka noba yaga are be, noba naŋ waa d4bͻ ne pͻgebͻ. Bibiiri neŋ nembԑrԑ la. Setͻͻre meŋ be la a zieŋ, ka neԑkaŋa a zͻͻŋ moto a are neŋ kyԑ ka boma mine be pͻlͻnteŋeŋ a dͻgele a moto zuŋ. Lͻԑ mine meŋ arԑԑ be. A noba mine taa la baagere are ne ka mine meŋ taa pͻlͻntenne a are neŋ.

Yenge pou la kye buma mene nang be a yenge la daare bingɛɛ be waayeri mene bebe wajeri mene bebe kyanseri mene bebe dankyeni kanga meng arẽ be ka teere mene meng be a zeɛ.

Noba la be a kyɛ ba be la die poɔ boma mine naŋ be a be la tabol biŋee be ka boma iruŋ iruŋ dogle o zuŋ kpole doglɛɛ be a kapore doglɛɛ samaane doglɛɛ be filaaware mine doglɛɛ be ane a taa yaga yaga neɛ kaŋa taa a mine peleetereŋ kyɛ nyere o nyere o nyemɛ kyɛ ka noba bayi mine meŋ te yɛre kparre peɛne a are puori zaa.

Nobɔ la be a kyɛ ba be la die poɔ kaŋa zeŋɛɛ teŋɛ kyɛ kaa dɔɔ zeŋ kogi zuŋ kapurre dɔgle la a kogi zuŋ flaawarre meŋ bebe baagi kaŋa la meŋ biŋ a be meŋ ka ba sɛge bomma mine meŋ eŋ a de tiili bare kyɛ kaa a bie are a pɔgɔ lie o nu Deva dɔɔ kaa dɔɔ meŋ te o kyɛ kaa dɔɔ meŋ la te a bie naŋ taa bonkaŋa are ne.

Noba meŋ be la a kyɛ a noba na mine arɛɛ a teŋɛ kyɛ ka mine do are dare kaŋa zuŋ naŋ waa kuri dare ba be la die kaŋa dampuori ka kaŋa meŋ do are boŋkaŋa zuŋ kyɛ de daa kaŋa eŋ o nuŋ kyɛ ona naŋ do are dare zuŋ o ti a daŋguoni ka mine meŋ are a teŋɛ kyɛ ti a daare mine taa ka mui be a zie ka waduro kaŋa meŋ biŋ a be.

Noba mine la be a kyɛ. Die pʋɔ la ka ba be ziŋ Kogi zu kyɛ su kpareteɛteɛ. Ba le la dukure ba zure pʋɔ kyɛ ka bon peɛle pɔg ba niŋe. Ba mine taala baage bilii kyɛ ka bamine meŋ ba taa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

Noba be la a zie ŋa, ba be la soro zu are, a boma mine naŋ be a soro zu la, lɔroo zeɛ kaŋ are be, ka lɔroo kaŋ naŋ are a saa o zaa, noba mine naŋ are a be, ka mine yɛree polisiri kpɛre, ka mine meŋ yɛree ba na naŋ maŋ kpinne vɔɔ kpare, ba vɔŋle la helmaŋ tere ka mine vɔŋle zopile ka teree mine meŋ are a be, ka taŋ

Noba la be a kyɛ a noba na are la saazuŋ ba be la aloopelee sokpoŋ zuŋ boŋkaŋa meŋ bee be a boma mine naŋ be a zie na aloopelee be ba yɛre la kpare iri iruŋ pɔge kaŋa arɛɛ be a vɔgle zupili kyɛ de o nuuri sɔgle taa kyɛ ka daba mine meŋ bebe yɛre kparre iri iri meŋ.

Neŋsalba iruŋ iruŋ la be aa kyɛ ba de la wagyɛ bilii bilii mine a sɛ ba seɛŋ kyɛ ka mine yɛre kparɛɛ ba de la bomma mine eŋ ba nuuriŋ ka ba mine eŋ mine ba kɔkɔreŋ ba zeŋ la ka gangarre mine biŋ ba nimitooreŋ ka ba de ba nuure a pare a gangarre zuŋ kyɛ ka nie kaŋa a age a teɛ o nu bare o puoriŋ kyɛ lie kyure

Pɔgebɔ la be a kyɛ ba be la bɔl ngmɛ zie mɔɛ veɛlɛ veɛle naŋ be aa zie na teere la meŋ te ara daare la mine ka ba ba kaa are are ba yɛrɛɛ kpare iruŋ iruŋ mine teɛ la ba nu kaŋa de la o gbɛre a zegaa gbɛre koo do ka kaŋa meŋ a dɔgle bɔɔle are neŋ.

Nembayi la are a kyɛ poɔ a su kpare a kyɛ hɔɔle zupili peɛle a dɛle sagere bone kyɛ ka pooli ba ka ba eŋ waayɛre, a vūūnee waayɛre ka ba eŋ a sigi wa taare eŋ a beŋ kaŋ meŋ naŋ wuli ka a o kpoŋkpolo kpoŋkpolo la k'a waaya kpoŋkpolo na ba naŋ maŋ de a waayɛre a tɔ a eŋ k'a vūū tõɔ a gɛrɛ.

Noba yaga la bee aa kyɛ a noba na vaare la kɔŋpeɛɛle kyɛ de wagyɛ peɛɛle le ba zurreŋ kyɛ ka mine yɛre kpare iruŋiruŋ ba yɛrɛɛ lɛre mine ba kɔkɔɛŋ ka dɔɔ kaŋa are ba nimitoore kyɛ taa daa kyɛ taa kɔlbaa kaŋa meŋ o nuŋ kyɛ ka pɔg kaŋa fe anaŋ na ba naŋ maŋ yele ne yɛlɛ bomaa ayi a tēɛ o noɔre sɛŋ.

Noba la be a kyɛ a noba waa bibiiri ne nenbɛrɛ kaŋa yɛrɛɛ kparzeɛ k,a bibile yɛre kparpelaa mine yɛre kparsɔgla a dɔɔ kaŋa de la wagye zeɛ leŋ o zuŋ kyɛ ka ba de bone kaŋa ba ka o leɛ tori a bibile na ka dɔɔ kaŋa meŋ zeŋ a ba lamboriŋ.

Noba yaga la are a kyɛ, dɔba ne pɔgeba la, ba yarɛɛ kpare iri iruu, mine fɔle la zupile, ba bee yeŋe poɔ, mɔɛ naŋ bebe veɛlɛ lɛ, ka nembayi mine yi te are ba nimiritɔɔre, ka mine dɔɔ kyɛ ka mine meŋ zeŋ, a nembayi na leu ti la taa, ka kaŋa taa zupil o nuuri zaa ayi kyɛ fɔle kaŋa meŋ

Nobɔ yaga la be a zie ŋa a nobɔ na waa dɔbɔ neŋ pɔgebɔ biire neŋ neŋbɛrɛ kyɔŋ la fuolee be ba tuo la baagyirre mine tuo laare ka bonganne bee aa poɔŋ kyɛ ka mine mare biire ba nyogelɛɛ taa ka mine vɔgle zupile ka teere bee aa zieŋ kyɛ ka ba kyɔŋ a fuolee a ara.

Daba la be a zie ŋaŋ ba be la weɛ poɔ ba borɛɛ weɛ bomma ka a bule waa vaɛɛ kaa vaɛɛ deɛ kyɔŋ fuolee lɛɛŋ gaa kyɛ ka ba biŋ paape kaŋa koo wa gaa ka bomma mine yire a paape noɔreŋ a lie gɛrɛ zeere kyɛ kaa noba na naŋ bebe ba yɛre kparɛɛ naŋ taa zupile a pɔgre ba menne a te baare a gbɛɛ sɛŋ.

Nobɔ yaga la bee aa kyɛ meŋ ba waa dɔbɔ neŋ pɔgebɔ mine vɔgle la zupille mine yɛrɛɛ kparesɔglɔ mine yɛre kpare zeere ka mine meŋ yɛre kparepeɛɛlaa kaŋa marɛɛ bie kyɛ zeŋ dakogo zuŋ ba mine meŋ naŋ zeŋ a kogo zuŋ ba baagyirre be la ba tabol zuŋ ka mine meŋ de ba baagyirre mare are neŋ ka mine meŋ se ba baagyirre dɔgle bie kaŋa zuŋ.

Noba la be a kyɛ ba waa biiri ne nembɛrɛ bee yeŋe poɔ boma naŋ be a be la ba maalee moɔdere ka teere mine meŋ are a be ka ba de pelee kaŋa a biŋ a teŋɛ ka nobamine zeŋ a pilii zu ka mine are kyɛ ka zeŋ kogo zuŋ ka mine tuo boma kyɛ ka mine ba tuo boma.

Nensaaleba la be a kyɛ sakubiiri ne nembɛrɛ mine la ba arɛɛ sakuyiriŋ teere mine la te are a be a sakudere la meŋ te are sakubiiri yɛre la a sakukparre kyɛ ka pɔge mine meŋ bebe ane dɔbɔ mine a meŋ yɛre kpardoɔre kaprepelaa ane kparesɔglɔ ba de la ba gbɛre saazuŋ kyɛ nyɔge ba nuuri yuo.

Karendie la a kyɛ, ka zannoo zie la ka ba zanna, sakubi-yaga la be a be a zeŋ a su kaaya tɛɛtɛɛ tɛɛtɛɛ kyɛ k'a ba karekye e nempelaa a pãã zeŋ a de a gane pare o baagi zu a de o magedalee a dɔgele kyɛ ka dɔɔ kaŋ meŋ yi are a puoriŋ dendɔre kaŋ poɔ a meŋ su kpare zeɛ a kaara ba.

Pɔgeba gyamaa la a be a kyɛ poɔ dɔɔ bonyeni la be ba poɔ a seɛ kuree a su kparoo a vɔgle zupili a eŋ nimikyaane ka pɔgewogi paa meŋ are kɔge o a meŋ seɛ bonzeɛ a kyɛ de kparesɔglaa a ŋmaa ka mine meŋ are o nimisɔgɔ.

Noba la yagalɛ be a kyɛ a noba na be la parlament die poɔ a noba mine zeŋɛɛ teŋɛ ka mine are kogri yaga biŋee be ka noba mine zeŋ ba zuŋ ka tabol meŋ bebe ka neɛ ti a tabol are ne boma yaga dɔgle la a tabol zuŋ gama dɔglɛɛ be mobile phones dɔglɛɛ be kyɛ ka a tabol ayi mine meŋ lɛ te be a saazu are ka nensaala enfuoni meŋ te mare a danguoni zuŋ.

Pɔgebɔ bayi la a zeŋ a su ba boma zɔɔ a leŋ ba duukuri a koɔrɔ zeɛre boma ne tewama, kommie ane zoma a kyaare ba maaroŋ kataweɛ a pɔge ba meŋɛ.

Teŋɛ poɔ la kyɛ bomma mine naŋ bee aa be la derre yaga yaga la bebe ka derre mine sugle taa sokpoŋ meŋ be laa zeeŋ teere mine bebe lɔɛ mine la meŋ te are aneŋ a taa yaga.

Nobɔ yaga la bee aa kyɛ ba bee yeŋe poɔ mine zeŋɛɛ teŋɛ ka mine ara kyɛ ka ba de bonkaŋa biŋ a sɛge sɛge peɛɛli eŋ be nobɔ bata mine meŋ naŋ are ba nimitooreŋ a yɛre kparezeere kaŋa bee saazu a tēɛ o nu kaŋa deŋdeŋeŋ guraa kaŋa kyɛ ka mine meŋ taa zukɔɔmɔ naŋ waa yaga yaga lɛ.

Pɔgba mine la be a kyɛ ba bèè yeŋ poɔ ba marɛɛ biiri ka mine tuo baagire ka mine yɛre kpare zēēre ka mine yɛre kpare peɛle mine vɔgl la zupile kyɛ mine ba vɔgle zupile mine lee wagyɛre leŋ ba zureŋ kyɛ ka amburala bɛrɛ mine te are ba puoriŋ ka teere meŋ be a zieŋ ka mine maraa biiri kyɛ taa baagire ba nuŋ.

Naŋ yaga la araa kyɛ ba waa dɔbɔ neŋ pɔgebɔ mine yɛrɛɛ kparrehi mine meŋ ba yɛre kparehi mine yɛrɛɛ bomma mine ba kɔkɔriŋ ka mine meŋ de bomma mine le ba zurreŋ mine taa la daare ba nuureŋ ka mine de daare eŋ ba lamboreŋ mine are la kyɛ de ba nuure ayi lang taa ba areɛɛ yeŋe poɔ bomma mine naŋ bebe sokpoŋ wa larrɛɛ be teere mine meŋ be laa be kyɛ ka nie kaŋa meŋ te zeŋ ba puori zaa.

Bibiiri la be a kyɛ ba be la koɔ poɔ mine dɔɔ la a koɔ poɔ kyɛ ka ba tɔ a leɛ do te are o tɔ zuŋ ka kaŋa meŋ de o tɔ na a dɔgle o kɔkɔre zuŋ kyɛ leɛ ti o tɔ na ka kaŋa meŋ are a koɔ poɔ kyɛ ti o tɔ gbɛɛ.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

Niŋyaga la be a kyɛ ba be la yaŋe poɔ are ba yɛrɛɛ kpare zēēre, kpare peɛli, kpare sɔglɔ, kpare dɔre ba waa dɔba ne pɔgeba lɔɛ mine la meŋ te are ba puoriŋ teere mine la meŋ te be tɔɔre zaa mine taa daare ka filagri mine leg ba eŋa nabaare kaŋa be a wagyɛ poɔ ka ba de teɛ saazu.

Nobɔ yaga la araa kyɛ ba waa dɔbɔ neŋ pɔgebɔ ba yɛrɛɛ kpare iruŋ iruŋ ba bee yeŋe poɔ are a nobɔ bayi mine la yi are ba nimitoore a de boma mine le ba zurreŋ a de mine yɛre ba kɔkɔreŋ kyɛ de mine le ba nuuriŋ ane ba gbɛɛ meŋ a bayi na kaŋa zaa maŋ zege la o gbɛre a la zegaa nu meŋ a are neŋ kyɛ ka ba pãã de wagyɛrre mine naŋ waa wagyɛ iruŋ iruŋ a sɛ ba seɛŋ kyɛ de mine yogle ba seɛ meŋ.

Nembɛrɛ mine la be a kyɛ ba be la yeŋe poɔ ba yɛrɛɛ kpare munyamunya kyɛ yɛre boma mine ba kɔkɔɛɛ ba de la boma mine naŋ waa ŋa nazoore a le ba zuriŋ kyɛ taa mine ba nuuriŋ ka waa sɔglɔ a kpare naŋ taa zeere a taa peɛle a taa doɔre meŋ.

Pɔgebɔ mine la be a zie ŋa ba bee yeŋe poɔ mine nyirɛɛ ba nyimɛ ba yɛrɛɛ kpare iriŋ iriŋ mine deɛɛ wagyɛre mine a pɔge ba meŋɛ are neŋ ka kaŋa taa mikrofoon o nu eŋɛŋ kyɛ ka ba vɔgle zupile mine die kaŋa la meŋ ti are a be meŋ.

Noba yaga la be kyɛ, a noba yarɛ kpare iri iri mine fɔle la zupil kyɛ mine ba fɔle zupil, mine taa la boma ba naŋ sɛge eŋ daare poɔ ka ba de teɛ saazuŋ, a sɛgere mine waa ziiri kyɛ ka mine waa sɔglɔ kyɛ ka ba de teɛ saazu a are ne.

Noba banaare la pɔgesarebilii la are ka ba palle palle ba zuri kaŋ eŋ ba palle kyɛ kaŋ eŋ leŋ a bare ka a iri are poli poli kyɛ ka bayi bata a taa baagere ba nuure poɔ a ka onaŋ meŋ naŋ palle ka o zu iri are a lɛ yaaraa lɛ ka o meŋ taa bonne kaŋ a o nu poɔ.

Dɔbɔ bayi la bee kyɛ ba be la die poɔ bomma mine naŋ bee be la kogre bebe kaa dɔɔ kaŋa zeŋ o zuŋ tabol meŋ bebe dakarre mine la dɔgle tabol zuŋ gama mine meŋ dɔgle la be kyɛb kaa dɔɔ kaŋa kyure na vɔgle zupile a eŋ bon peɛɛle o nuuriŋ kyɛ de bonkaŋa a te dɔgle a onɔŋ naŋ zeŋ kpaŋkpane zuŋ.

Nobɔ mine la zeŋ a kyɛ ba zeŋɛɛ kogre zuŋ kaŋa zeŋ la kyɛ ka kɔmpiuta dɔgle tabol kaŋa o niŋeŋ ka mine taa mobalfoon ba nuuriŋ ka mine zeŋ kyɛ de gama mine dɔgle ba gbɛɛ kaŋa meŋ zeŋ la kyɛ kaa a gan meŋ be o nuuriŋ kyɛ ka mine meŋ ara a de ba nuure a lire taa are neŋ.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

Teŋɛ poɔ la kyɛ a teŋɛ na be la kõɔ noɔreŋ kaa derre waa yaga yaga lɛ depeɛɛle dezeere derre mine gba ba naŋ mɛ sugle taa ka a waa yaga a biŋ be teere mine meŋ be laa be ka soe mine meŋ naŋ taa sokyɛra kpoŋ kaŋ a meŋ be a teŋɛ kpakyagaŋ.

Nobɔ la bee aa kyɛ ba be ka die poɔ ba zeŋɛɛ kogre zuŋ bomma mibe baŋ be a tabok zu la bindi iriŋ iriŋ bebe aŋ be pleterre yaga yaga poɔ ka terre mine meŋ bebe ka sɔbilii mine meŋ be a be kapurre minw meŋ biŋ la a be meŋ.

Nobɔ yaga la be aa kyɛ ba yɛrɛɛ kpare iruŋ iruŋ kpare peɛɛle kpare sɔglɔ kpare doɔre ba be la so kpoŋ zuŋ ka derre mine ba naŋ mɛ suglitaa kaa te are be ka sitɔɔ mine peɛɛlɛɛ be teer mine la meŋ te araa be meŋ.

Noba yaga la be a kyԑ. A noba be la bԑͻl ŋmԑ zie. Ba yԑrԑԑ kpare peԑle kyԑ ka a ŋma dõͻre eŋ a kpaŋkpane zu. Ba eŋ la nͻͻteԑ a eŋ sͻͻse peԑle ne sͻͻse dõͻre meŋ. Mine te zeŋ la kogo zu kyԑ ka kaŋ are ka kaŋa kaara saazu, ka kaŋa meŋ de o gbԑre ka o do saazu.

Nobɔ yaga la be a kyɛ ba be la diyɛloŋ poɔ a nobɔ na yɛrɛɛ kpare iruŋiruŋ kpare doɔre kpare zeere kpare sɔglɔ aneŋ a taa mine zeŋɛɛ teŋɛ ka mine are ka mine meŋ dɔɔ ba deɛɛ wagyɛ sɔglɔ mine a le pɔge neŋ be ɛɛ kondisine meŋ belaa be kyɛ ka ba de a nobɔ mine ka mine teɛ ba nuuree ka mine teɛ ba gbɛɛ.

Noba la be a zie nyɛŋ ba be la ba toma zie ba yɛre la ba tontomboma kyɛ mare baage bilee bilee ba enni zaa ba vɔglɛɛ hɛlmɛɛtiri kyɛ la bɔŋgyɔri mine me yi saazu a wa segi ka dɔɔ kaŋa are kyɛ de o nuuri ayi a teɛ saazu ba zaa do are la kpoŋ kaŋa zuŋ.

Daba neŋ pɔɔbɔ la be a kyɛ ba bee die poɔ bomma mine naŋ be a die la tabol binee be gama dɔɔle laa tabol zu kyɛ ka kapurre mine meŋ dɔɔle be kaa nobɔ mine zeŋ teŋɛ ka mine ire are a ba naŋ are ba de la ba nuree a leɛ toritaa dinoɔre meŋ be la a be meŋ.

Nasapeele la a deɛ tiŋ nyimaa kyɛ ka kuu daŋa a meŋ biŋ ka kang na soba a te piŋ no a kɔge a nasapilaa pɔge kang niŋe sɔŋe bane ba ziŋee dakoge poɔ ka o te gbi a o dumo a o niŋe poɔ a laare kyɛ ka kang meŋ zing a puure

Tontoneba la meŋ be a kyɛ. A tontoneba naŋ be laa ba toma zie, ba bee die saazu tonɔ ba toma, a yare kpare iruŋ iruŋ, mine vɔgele la zupil, naŋ waa doɔre, kyɛ mine ba vɔgele. Mine arɛɛ la, kyɛ ka mine meŋ zeŋ, kyɛ ka kaŋa meŋ kyuli, ka kaŋa meŋ dɔɔ a tonɔ toma.

Noba la be a kyɛ ba be la alopelee poɔŋ bamine zeŋ la a kogri zuŋ ka mine are neɛkaŋa meŋ la a te are a eŋ polisi kparre ka kaŋa meŋ gyuri ba yɛre la kparevaare ka mine meŋ yɛre kparrepeɛle mine vɔgle zupili mine ba vɔgeli meŋ ka kaŋa eŋ nimikyaana kyɛ ka alopelee poɔ waa pelaa lɛ.

Yeŋe poɔ la kyɛ, boma mine naŋ be a la, boma yaga yaga biŋee a be ka noba meŋ ti a boma mine are ne, waayɛre mine meŋ bebe, daare mine ba naŋ dɔgela taa meŋ bebe. Ane boma mine ba naŋ biŋ a be meŋ.

Deɛ pou la kye buma nang be a deɛ pou la kɔg bebe ka kapuri dɔgli a kogo zu maalee dakyere kanga a bing be ka gama a doɔle a daare zung kye ka ba de mfuoni mene a meng le doɔle a daare zung.

Naasaal peɛɛli la be a kyɛ ba waa bibiire ne neŋbɛrɛ dɔbɔ neŋ pɔgeba la ba yɛrɛɛ kpare bɛrɛ mine ba be la pleen pak poɔ are a pleen la wa araa be ka nobɔ mine araa pleen seɛŋ ka mine araa pleen zuŋ kyɛ ka mine meŋ te bee saazu zaa a pleen waa pilaa kyɛ taa zeɛ kyɛ ka bomma mine meŋ te are toore zaa.

Bibiire la bee aa zie ŋa meŋ a bibiire ŋa bee yeŋe poɔ ba zaa kyuree la kyɛ ka laare yaga yaga biŋ ba nimitoore ka kaŋa iraa laa kaŋa eŋ o nuŋ kyɛ de a nu kaŋa meŋ la eŋaa rɔbaŋ ka kaŋa meŋ taa bonkaŋa o nuŋ ka kaŋa meŋ lie kyure a te adaraŋsane a are neŋ kye ka teere yaga meŋ bee aa be ka lɔɔre meŋ araa be ka derre meŋ be a be meŋ ara.

Yeŋe poɔ la ka a noba bama be. Ba waa pɔgeba. Neŋkpoŋ ne bibiiri bibiiri mine la. Ba zeŋɛɛŋ a de ba nuuri ti felaware mine, felawa iruuiruu la be a kyɛ. Ane tɛne mine poɔ. Ba felaware na waa, mine waa zeere, mine waa soɔre aneŋ a kyɛlɛɛ na. Kyɛ ka ba zeŋ a de ba nuuri a erɛ neŋ a felaware meŋ.

Nobɔ yaga la be a be a kyɛ a nobɔ na be la die poɔ ba zaa kyure la ka mine de ba nuure puoriŋ ka mine de ba nuure a te ba poore ka minebde ba nuuree tie a nimitoore kyɛ ka ba yɛre kpare iruŋ iruŋ ba waa daba neŋ pɔgebɔ.

Noba yaga la be a kyɛ, ba yɛrɛ kpari ireŋ ireŋ, mine vɔlɛɛ zupilii mine ba vɔlee zupilii ba be la sokpoŋ zuiŋ, ka sokpoŋ zu taa peɛli mine, ka dirii mine meŋ be a beiŋ ,teere mine be a be,a dirii mine meŋ soglee taa bɛrɛbɛrɛ lɛ

Noba la be a kyɛ ba be yeŋe poɔ kaŋa zeŋɛɛ teŋɛ ka kaŋa are daare mine ba naŋ wuo dogle taa kyɛ wuo kɛkɛɛ mine dogle ana meŋ are a be mui meŋ bebe a daare mine la ka ba ba kaŋa zeŋɛɛ teŋɛ kyɛ ka kaŋa are saazuŋ a ona naŋ are a saazu o vɔglɛɛ zupile kyɛ taa malfa o nuŋ ka a ŋa meŋ naŋ zeŋ ka o meŋ taa malfa o nu meŋ.

Noba yaga la be a kyɛ. Dɔbɔ ane pɔgbɔ ba la. Ba ziŋ la kogro zuiŋ kyɛ ka tabol biŋ ba nimitɔɔreŋ. A tabol kaŋ zaa zuiŋ tiila maŋ dɔgle la o zu a waa pilaa. A noba mine yɛre kparepeɛle kyɛ ka mine meŋ yɛre kparesɔglɔ. Kaŋ yɛre la a bon na ba na maŋ de manna ne niŋsaalba.O kɔkɔre pʋɔ la ka a bonne yɛre.

Pɔge la zeŋ a kyɛ, o zeŋ la daa poɔ, o binnee boma yagayaga lɛ, a boma mine naŋ be a be la aŋkaare bebe waare bebe, kommie bebe, paɛ bebe kodu bebe, bɔɔdeɛ meŋ bebe, kyɛ ka aŋkora kaŋa meŋ biŋ be ka ba te maale sɛɛ kaŋa ka o meŋ are a be meŋ.

Bondirii tabol zu la ka dɔbɔ bayi aneŋ pɔge a zeŋ a dire bondirii ka glaaserre dɔgle be ka pɛbile meŋ a biŋ be ka bondirii mine a be o poɔŋ.

Nobɔ yaga la be aa kyɛ ba bee yeŋe poɔ ba kyɔre la fuolee ba de la wagyɛrre a sɛ kyɛ de mine yɔgle ba seɛŋ ka a wa sige ba yɛrɛɛ lɛre mine ba kɔkɔreŋ kyɛ yɛre mine a zurreŋ kyɛ ka daba mine meŋ te are ba puoriŋ a meŋ are tapoliŋ kaŋa puliŋ.

Die poɔ la kyɛ boma mine naŋ be a die poɔ la waduro kaŋa bebe filaaware bebe fan meŋ be laa dieŋ figtildigli mine meŋ bebe kyɛ ka boma yaga biŋ a die poɔ.

Neŋ bata la a are ka zagla haa taa zie onaŋ guoli o flaawarre kaa flaawarre a pu a veɛlɛ pare pare pare pare pare dɔɔ bonyenaa ane pɔɔsaribilii pɔɔbɔ bayi la a tonaa flaawarre tomo nyɛ flaawa puure ka mine e peɛle paratatatata kyɛ ka mine pu a be a ba gaadime poeŋ.

Biiri mine bata la a zeŋ dakogi bonyenaa zu ka kaŋ su kparoo a kyɛ o ba seɛ kuroo ka kaŋ seɛ gondoŋ k'o meŋ ba su kparoo togitogi, k'o meŋ de kaŋ eŋ o gbɛɛŋ k'o meŋ su kparoo yoŋ tɛge o meŋ ba seɛ kuroo kyɛ ka boma mine deɛ biŋ kɔge ba a do saa a waa nyɛ kabɔtere nyɛ.

Noba la bee a zie ŋa ba be la toma zieŋ store mine arɛɛ be kue mine meŋ marɛɛ be wɔɔyɛre mine meŋ biŋe be a noba na yɛrɛɛ kpar iruŋ iruŋ mine vɔglɛɛ zupile ka mine kpar taa zupile kyɛ ka ba seɛ baagi bilii mine ba seɛŋ kyɛ ka dari mine meŋ are a be ba naŋ de kue maali neŋ a dari ka mine tiili ari.

Bibiiri mine be laa kyɛ, a bibiiri ŋa zeŋ la daa kaŋa zuŋ, ba be la dankyini seɛŋ, kyɛ ka wagyɛre mine biŋ ba nimitɔɔreŋ, ka bonsɔglaa kaŋa meŋ be ba nimmitɔɔreŋ, kyɛ ka a zie deɛ waa dɛgere dɛgere lɛ., ka sagere mine be ba nimmitɔɔreŋ. Ba yarɛɛ kparre iriŋ iriŋ, mine yarɛɛ kparre doɔre, mine yarɛɛ kparre sɔglɔ.

Noba be la a kyɛ ba be la daa poɔ dɔɔ kaŋa la are ka pɔgɔ meŋ te ziŋ, komie yaga yaga biŋ la tabol zuŋ a pɔge na niŋe daare yaga yaga la ba ka a are kyɛŋsi meŋ bebe waare la baŋ te dɔgli tabol zuŋ kyɛ a o meŋ dɔgli zeɛɛre ama mine sɛremaanee nyaadoɔ ane a kyɛlee. na.

Nondirii la ka ba maale, a maale bondi parɛɛ parɛɛ, a kyēē bɔɔdeɛ, a ŋmaa kaabekyi, a ŋmaa taaleɛ a dɔgele gyɛlee, a ŋmaa gyɛnlee a eŋ a poɔ a kyɛ kyɛre a kyēē a mine a zeɛre a eŋ a eŋ a zaa poɔ.

Noba yaga la be a kyɛ mine zeŋɛɛ teŋɛ ka mine are saazu ba yɛre kparre iri iruu kogo kaŋa bebe neUSAA ba zeŋ o zuŋ ba be la die poɔ kyɛ ka dɔɔ kaŋa meŋ iri are tabole seɛŋ ka boma na ba naŋ maŋ de yɛlɛ ne yɛlɛ ka o tori o noɔre kyɛ ka o are.

Noba yaga la be a kyɛ a noba waa la dɔbɔ ne pɔgeba ba be la yeŋe poɔ a pɔgeba de la a wagyɛ mine le ba berɛŋ kyɛ ka a dɔbɔ ba yɛre kparoo kyɛ meŋ de bomamine vɔgle ba zuŋ ba de la leremine a yagle ba kɔkɔreŋ ka mine de eŋ ba nuuriŋ ka teere mine te are be meŋ.

Naasaalpeelbɛ la be a kye ba waa doɔ bɛree ba bee die puo buma mene nang bebe la tabol bengɛɛ be buma mene nan dɔgli a tabol zu la gama dɔglee be kye ka bunkanga meng bebe ka ba zeng ɔ nimitoɔre anga tv.

Bibiiri banaare pɔgesarebili la wono ba noɔ a kaŋ ka ba zaa laara ka kaŋ de nu pɔge o noɔre ka kaŋ meŋ de wagyɛ a leŋ o zu a o naŋ de nu pɔge o noɔre o vɔgele la zupili k'a zupili a e borɔborɔ lɛ, ba zaa kyɛ ka boŋkaŋa be a onaŋ gbɛɛŋ k'o de taa lɛ.

Lɔɛ looruu zie la a kyɛ, lɔɛ gyɛmaa la bebe kyɛ a lɔɛ kpoŋ zie haa e la lɔɔpeɛle a teɛ yiri ka baŋgolo pelaa a be a ba lɔɛ puori na poɔ kyɛ ka noba pa a lomboe a lɔɛ zie la zie zaa a lɔɔre paki haa a boɔrɔ lɔɛ.

Sitɔɔ poɔ la kyɛ bomma mine naŋ be a be la rɔbarre mine be la plete poɔ bomma mine meŋ be la pɛlee poɔ kamaana mine la ka ba te biŋ sɛmaanee meŋ binee be kyi meŋ binee be mine zeɛ meŋ binee be kyɛ ka ba taa bon iruŋ iruŋ naŋ be konkolee poɔ a meŋ dɔgle tabol kaŋa zuŋ a die poɔ.

Nobɔ la bee aa zie ŋa dɔbɔ neŋ pɔgebɔ la ba yɛrɛɛ kpare iruŋiruŋ sokpoŋ zu la ka ba be kyɛ ka derre mine meŋ araa a nugɔɔ ka derre mine meŋ araa nudure sɛŋ a nobɔ be laa zeere zaa are are kyɛ ka lɔɛ mine meŋ kyɔ a sokpoŋ zuŋ kõɔ mine la meŋ gaŋ sagre mine meŋ bebe ka daare mine meŋ gaŋgaŋ a sori noɔreŋ a be.

Moɔ poɔ la ka nasalba a pa lɔɔre a kpɛ te be moɔ poɔ a are ka a teere a are a be ka wɔɔ a are peɛle a lɔɔre puoriŋ k'a wɔɔ kaŋ meŋ a are a lɔɔre nimitɔɔre poɔ ona e la wɔɔ kpoŋ k'o nyemɛ e wogiri yaga.

Bibiire la be a kyɛ. Die pʋɔ la ka ba be ka a die pʋɔ e sɔglaa lɛ. Ba biŋ la gane, kaŋdele kyɛ ka neɛ yɛre bone o kɔkɔrepʋɔ a ziŋ peɛle kyɛ de kure zɛge kyaare zie kaŋ.

Yenga poɔ la kyɛ, teere be la be, loɛɛ yaga yaga be la a zie, noba yaga meŋ be la a be, dire yaga meŋ are la be, a dirii mine meŋ ba naŋ mɛɛ sugli taa ana la meŋ he are toore zaa, filaaware mine meŋ be la zieŋ aneŋ boŋ kyemaa.

Nobɔ be laa kyɛ sokpoŋ zu la baŋ be ka nie kaŋ biŋ tabol kyɛ zeŋ kogo zu a peɛɛli a sokpoŋ die kaŋa la meŋ te araa be kuee mine la meŋ te are moto kpoŋ kaŋa la meŋ ara na eɛɛ poroserre moto kaŋa a sokpoŋ zu ka dɔɔ kaŋa meŋ yɛre poliserre bomma a vɔglaa poliserre hɛlmɛn kyɛ te a moto are neŋ kyɛ ka nobɔ mine meŋ te zeŋ toore zaa.

Noba yaga la be a kyɛ noba na waa dɔba ne pɔgeba mine tuo la boma mine ba tuo boma ba be la daa poɔ kogo kaŋa biŋɛɛ be kyɛ ka wagyɛre eruŋ eruŋ meŋ yagle a be meŋ.

Nobɔ be laa ziebŋa meŋ a zie ba naŋ be teere bebe derre meŋ bebe flaawarre bebe gaŋgarre mine la ka ba binaa be kyɛ ka nobɔ mine are a taa daare a zege a daare a are neŋ ka nobɔ mine meŋ gi are ba nimitooreŋ a nyoge ba nuure maale kaa are a ŋa.

Noba yaga la be a kyɛ ba waa daba ne a pɔgeba mine yɛre la kparresɔglɔ mine yɛre la kparre peɛle mine yɛre la kparreŋmenyɛ mine le zukɔɔpelaa ka dao dabamine meŋ te be a puori zaa kaŋa yɛre la dagakparoo.

Teŋɛ poɔ la kyɛ a teŋɛ na taa la yie yaga yaga lɛ boma mine meŋ naŋ la be a be la sokpoŋ la gaŋ a gaa noba meŋ be la a sokpozu ara loɛ mine meŋ be la a sokpoŋ zu ara teere mine meŋ be la be ka felaaware meŋ be la be ane a taa yaga yaga lɛ.

Nobɔ meŋ la be a zie ŋa ba meŋ be la die poɔŋ ba zeŋ la kogre bɛrɛ zuŋ kyɛ ka neŋ bayi mine ara a ba naŋ are ba leɛ toritaa kyɛ ka kaŋa zaa maŋ de o nu a te o tɔ na kyɛ ka teere meŋ araa be flaawarre yaga meŋ be laa be.

Bibiiri ane nembɛrɛ la are a zie ŋa ka a dɔɔ kaŋa a ŋmeɛrɛ boma ba zeŋ la a die dankyini seɛ a yuo dendɔnoɔre kaŋ kyaare a deɛnɛ deɛne ba wa leŋ wagyɛ a dɔɔ puoriŋ ka pɔge are a be ka dɔɔ meŋ gɔlle are a o nige soga kyɛ ka a dɔɔ ŋmeɛrɛ a bona ka bibiiri seɛrɛ a peɛle.

Nebɛrɛ ne bibiire la be a kyɛ. A bibiire mene zeŋe kogo zuŋ ka mene are. Kyɛ ka kanga kyule. Gangare ayi mene meŋ la ba nimitooreŋ. Ka a bie kanga zeg o nuure zaa ayi. Ka kanga meŋ de boŋ kanga eŋ na o nuoreŋ kyɛ ka pɔgɔ kanga meŋ taa boŋ kanga kue mene ba na ma de eŋ

Dɔba ne pɔgeba la be a kyɛ ba yɛrɛɛ kpare zēēre kpare peeɛli kpare sɔgglɔ ba be la yiri kpaŋkpali poɔ teere mine yage yage be la a zie mine de la na nubie dɔgli taa kyɛ ka ba mine haa ba noɔɛ diri mine la meŋ te are poolo mine minne meŋ are la a be.

Tɛnɛse bɔl ŋmeɛrebɛ la, ba ba poɔrɔ a yi wa erɛ a ba tureni ka k'a ba tõɔ bɔŋ a ta kyɛ pãã sɛre ka ba tõɔ a gaa a pãã te ŋmɛ a tɛnɛse bɔɔl, ba mele pɔge la a zie ba naŋ are kyɛ ka yiri kaŋ meŋ are peɛle a be poɔ ka poolo a meŋ a are a kpare taa.

Nobɔ yaga la be a zie ŋa ba be la yeŋe poɔŋ ba yɛreɛɛ kparezeere mine yɛre kparesɔglɔ mine yɛre kpare ulle ka mine yɛre kparepeɛɛli ba be la yeŋe poɔ zie na teere naŋ be moɔɛ meŋ naŋ be kyɛ ka ba tuo bon kaŋa ba naŋ de karetaa a pɔgaa bon na.

Noba yaga la be a kyɛ mine kyulee la ka mine dɔɔ kyɛ ka mine are ba yɛrɛɛ kpare iruŋ iruŋ mine yɛrɛɛ siŋgilɛŋtire ka mine yɛre kpare sɔglɔ mine meŋ vɔgle zupile kaŋa are la kyɛ de ɔrɔba kaŋa taa ba toge bogo a de rɔba eŋ a bog na poɔ kyɛ ba kuie mine meŋ ka neɛ kaŋ meŋ are kyɛ de o nu a te a kuri kaŋa a are ne kyɛ ka kaŋa meŋ taa gan pilaa o nuŋ.